Waa guri leh saddex albaab ka yihiin caddaan madow dhulku waa muteed qaxoow ah

Meeshaan waxaa yaalo miis waxaa kor saaran moos cayriin ah

Waxaa ii muuqda laabtoof saaran miis cadaan laabto kooxaha ku jira xarig yar ah oo qof ayaa isticmaalayo

Meeshan waa meel xayay sawirka hoose waxaa ka muuqda niman iyo naga fadhiyo naag ayaa taagan cashar ay sharaxaysaa laabtood ayaa u daaran

Meeshan way iskuul waxaa yaalo kuraas badan iyo miisas badan kuraasta ka midabkooda waa caddaan mise si kalarkoodna waa madow

Labo gabdho sadexdanin noinka uguso horeyo waxa uu qabaa fananad cadan

Meeshaa waxaa iga muuqda miis ay saaranyi hiin dugsiyaal isku dhex jira oo saaran miis midabkiisu yahay caddaan

Miss sahran saxan saxanka waxaa ku jira canjeero iyo ukun waxaana ag yaalo maraq iyo koofshax ku jiro

Waxaa maraya bajaajjo kalarkoodu yahay guduud waxaa ka taagan bilood ayaa ka taagan tindhoyn ayaa ka taagan

Bobilo kujiro katiinad io jijin bobilah waa madow aba qaxwi katindan waa dahbi

Halkan waa nin kuhayagacanta buugaag waxay wataan koofiyado iyo caag iyo labamajaalo

Meeshaa waxaa iga muuqda niman dhakhtar ah oo wata dhar biloowgaan gacmahana waxaa ugu jiro gloofsiyo waxayna qalayan qof

Meeshan waxaa fadhiya gabdho farabadan waxa ay qabaan xijaabo midbadoodu yihiin madow caddaan qaxwi gabar ayaa kursi ku fadhida mid ayaa dul taagan oo madaxa u galineyso wax

Waa qol fadhiyaalo fadhiga aada u qurux badan midabkiisu yahay dahabi ah miis caddaan ayaa horyaalo darbi cad ayaa ka dambeeyo dhulku waa maturel

Geedo cagaaran oo caligaroobyo ah meeshana waa ciid bacaad , waxaa kaloo yaalo dhagax wayn

Waxaa ii muuqda baabuur waddada maraya oo saaran ku tenderro baabuurka midabkiisu waa jaallo lagu hiisana waa madow

Waa madaw waxasaaran ubaxyo cagaar iyo jaale eh

Meeshan waxaa yaalo fadhifkiisu yahay caddaan waxaa saaran afar bartiimood waxwi cadaan madow da waxaa ka ifaayo illeer

Meeshan waxaa taagan nin wata makaroofan madow ah shati madow qabo dad ay wacdiyaan

Niman iyo naago fara badan ninka u soo horeeyo waxuu wataa shaati madow iyo ookiyaalo goorta waxaa ugu jiro aydhii kaar

Waa caag madow ah oo iibyo ku jiraan waxaa hortiisa yaalo laba saddex leh

Waxaa ii muuqda kartoon midow oo saaran dastuurka sii hayay jaalo waana madow

Saxan cadan ah saran malay karsan oo gaduudan waxasaran oo kale asalato io basal io barbaroni

Saxan cadaan saaran jibsi iyo dooro saxanka waxa dul saaran oo kale een kajabki lagu cuni lahaay waxa kale oyalo salada waxa kujiro tiish iyo cabitaan tufaax waxa kor kasaaran tufaax jarjaran

Een waxaa weeyo garoon ruugiisu cagaar yahay oo ay shan nin ku ciyaareyso ninka u soo horeeyo banoonigu wataa wuxuuna rabaa inuu ku darbeeyo goosha

Meshaan maxaa yeelo miis waxaa fadhiya niman ninka usoo horeeyo waxa uu wataal shaati buluug ah

Meeshaan waxaa fadhiyaan sadex wiilal oo quraan akhrinayaan oo khamiis wataan

Waa labo nin iyo hal gabar. Labada nin waxay wataan koofi iyo shaatiyo madow. Gabadhana waxay wadataa cabaayad madow iyo taraaxad iyo ookiyaalo waxaa agyaalo laabtoob cadaan ah.

Waa wiil wata shati madow wax ayuu sawirayaa qaran ayuu sawirada ku sawirayaa korsi ayuu ku fadhiyaa waana blue

Meesgan waxa yaa lo baanka baaquli uu jujiro tufaax

Labo nin oo fadhiso fasal waxaa horyaala miis waxay gacanta kuhayaa n buug waxay wataan dhar cadaan ah, kan ugu soohoreeyo waxuu gacanta kuhayaa qalin.

Shaar iyo surwaal , hal joog kabo. Shaatigu waa cagaar, surwaal kuna waa cadaan, kabaha waa buudbuud cadaan ah.

Halsed dhego oo katinad io dhego ah midabkoden waa dahbi mesh eey kujiran waa cadan

Waa saxan cadaan waxaa ku jira bariis yahay caddaan waxaa saaran qarando jaalo ah

Waa afar naag iyo hal nin dhar waxuu wataa fanaanad madow iyo surwaal madow ah iyo kabo buudbuud ah oo madow.

Ninba gacanta xoghaya geed timaha xaga jiro qashin muxuu qabaa dharcadaro iyo taasi

Kuraas imisas kuraasta kaleerkoodu waa caddaan miisaska ka horkoodu waa jaalo waxayna yaalaan Dhul gaar ah

Waa banbalo ay ku jiraan fanaanad isurwaal boombalalkiisu waa cadda lafteedu waa ka joogaankiisu waa madow

Waa laba gabdhood waxay wataan laba boorso waxayna ku fadhiyaan kursi hortooda waxaa yaalo miis

Saxan cadaan ah waxaa saaran malaay karsan oo loo kariyay maraq gaduudan. Malaayga waxaa saaran ansalaato cagaaran, banbanooni iyo basal.

Meeshan waxaba kaba fahnin wxa meesha kamiuqda vardan guban

Meeshaan waxaa sawiran dhaloow waxaa ku dhigaan qalaf caddaanna dalalka kilarkeeduna waa madow

Afar gabdho oo tumaayaan misgo minda gacanta waxay Ku haysaa xaarin ama masaf saa u taqaaniin waxay wadataa ookiyaalo waxey kaloo wadataa taraaxad beer eh iyo maro gaduudan hido iyo dhaqan labneh dhar gaduudanee wataan taarax cadaan taraaxad gaduudan taraaxad buluug gacantan waxay ku heeyaan kal

Waa niman waxay ku fadhiyaan kuraas oranji ah ninka usoo horreeya wuxuu wataa soo ah taab ayaa hor yaalla oo cadaan

Arday fadhiso iskuul ardayda waxay wataan dhar jaalo eh kan ugu soo horeeyaa wuxuu wataa shaati cadaan iyo surwaal gariijo eh

Boombalo ugu jiro saago boombalaha midabkiisu waa cadaan saagooyinka midabkoodu waa cadaan, jaale, baluug, beer dhaxdana suuman ugu xiran

Waxaa ii muuqday qol waxaa yaalo armaajooyin midabkoodu waa dhulka waa qacda derbiga waa qaxo

Meeshaan waxaa iiga muuqda nin wato ookiyaallo iyo niman kale oo aan wadin ookiyaalo iyo mid wato koofi cagaar ah

Waa qol leh seddex daaqado, dhulkiisu waa mutuleel. Seddexda daaqad labo waa waaweyn halna waa yar tahay.

Waa waddo waxaa maraayo nin wata fanaanad qaxo surwaal madow teendhooyin wey ku yaalaan

Sar jajabtay oo ag yaalo jiingado sirdoonteeda ayaa la dhagax jiray waxyaabo kale qof qashina wada

Meeshan waxaa ka muuqda malawax gaduud iyo cdaan isku jira waxayna kujiraan weel cad

Waa qol waxaa yaalo waa qol waxaa yaalo miis fadhi madibadoodu yahay miiska fadhiga wiiska waad dahabi waa madow daah waa madow dhulku wacdo

Saddex nin oo isla socoto oo wadato sharar tay waalo midka kusoo horreeya wuxuu wataa shatacdaan madow

Meeshaan waa garoon waxaa joogo taageerayaal badan wiilka ugu soo horreeyo wuxuu wataa fanaanada maaliyad oo cadaan ah Dhulkuna waa Cagaar

Waa wado waxaa maraayo afar cagaf cagaf waxaa saaran ciid midabkiisu waa jaale waxuu leeyahay afar lugo oo madow ah.

Qameesaka midabkeeduyahay madaw oo

Waa fadhi iyo miis. Fadhiga waa buluug miiska waa cadeys ah, waxaa dulsaaran bakeeriyo kujiro ubax cagaaran.

Waa miyis waxaa yaalo warqado caddaan computerro niman fara badan iyo hal gabar wadato ayaa madow

Waa maamooyin xaaqaayo laami. Laamiga waxaa maraayo baabuur cadaan ah. Naagta ugu soohoreyso waxay wadataa xijaab iyo indho shareer.

Dariiqaan cusub ayaa saaran sariirta telefoonkaas waa telefoon qaali ah ka horkiisuna waa caddaan

Niman fadhiya masaajid kasoo horeeyaa wuxu wataa khamiis boodha iyo cumamad cadaana

Meeshaan waa yaalo weel ku jiro dhego dhego kalarkiisu yahay dahabi

Waa sariir iyo tawleedkeeda iyo koobadiin. Kalarkoodu waa qaxwi. Sariirta waxaa saaran barkin wayn oo casa.

Saxaman bakeeriyo iyo tarmuus waxaa ak yaala geedo cagaran tarmuuska iyo bakeeriyaasha midab koodu waa madow

Meesha maxaa fadhiyo gabar gacmaha gacmaha waxaa u saaran cilaan ka federaal waxay ku qabtay

Hal shaati midabkiisa yahay basali oo laallaaban midabkiisa yahay basali, waxaa kaleekane midab ku jiro madow waxa ku dhagan xaansho madow aa finaano jaallo ku furan.

Gabar dhaxtagan dukan laku gado bugaag gabadha waxey gacanta kuheysa buug waxeyna watata xiijab baar eh io cadayad Oo madow

Saxan cadaan lagu haayo gacanta saxanka waxaa saaran malaay duban waxaa kaloo saaran barandho basal barbarooni ansalaato

Gabdho fadhiyo makhaayad makahyada waxaa kuyaalo geedo miiska waa cadaan dharka waa madaw

Meeshan waxayaalo kuraasi midabkooduyahay guduud liin iyo salaan

Meeshaan waxaa ka muuqda wiilal banooni ciyaarayo oo funaanado wato

Meeshaan waalami waxaa maraya bajaajyo kaleerkooda yihiin guduud waxaa taagan nin qori wato oo askari

Waa nin kufadhiyo kursi qaxwi ah waxuu wataa ookiyaalo madow ah, saacad madow iyo tusbaxa farta lagashto. Shaati cadaan ah iyo jaakatiin madow ah.

Boombalo ugu jirto catiinad ka timaada midigteedu waa caddaan boombalaanu waa madow

Meeshaan waa beer waxaa ka baxaya geeda cagaaran oo waaweyn waana beer

Waxa ay muuqda miis ay saaran tahay baasto ay ku jirto weel waxaa kaloo ay muuqda koob ay dhar ah oo ku jiro cabitaan guduud ah dhulka waa mutareen

Meesha waa hool waxaa fadhiya gabdho waxay wataan xijaab kala rido kala yihiin midowga gudub jaal ah

Waxaa ii muuqda guduudan dhulka ayaa waxaa ka dambeeyay flinger cadaan

Waxaa ii muuqda an fadhido islaan meel waxaa lagu kariyo oo jika ah waxay qabtaa xigaad gudubkeeda waxaa yaalo walal fara badan

Waa gabdho baranayo caafimaad waxaa horyaala miis gacantana waxay kuhayaan buug iyo qalin.

Nimanka buundada marayo ninka ku soo horreeyo waxaa ugu taa fanaanad joollo ah iyo sarway cadaan ah

Sadex miis iyo kuraas man kooda miiska waxa Fidsan Maro cadaan waxa saaran Ubaxyo kuraas man koodana Waa dahabi

Nin ku fadhiyo kursi wuxuu wataa suud oo madow shaati cadaan iyo garan baati guduudan wuxuu cabayaa caagad caafi

Meeshaan waxaa ka muuqda nin saaran mooto guduudan gadaalna ay saaran tahay boorso guduud ah waxa uuna wataa fanaanad guduudan

Waa xaflad waxaa ii muuqda niman naaba ninka wuxuu wata sud buluug ah waxay wadataa ruuxaad qaxoo ah

Meeshan waxay iiga muuqda madaxweyne xasan sheekh iyo lix nin oo kale oo wato suud buluuga ah gadaalna waxaa ka taagan armaajo ay ku jiraan buugaag

Waxaa ii muuqda laami kalarkiisu yahay midow guri ayaa ku yaalla geystaha nin ayaa fadhiya wato dhar madow

Waa ubaxyo lix xabo ah oo kujiraan dhoob cadaan ah, ubaxyadu midabkoodu waa jaale cadaan iyo gaduud, bingi, cagaar iyo basali.

Class kaan waxaa ku jiro labo wiil iyo gabar waxey gacmaha ku wataan buugaag

Carruur ayaa darbiga saaran waxayna ku ciyaareen ula tarbiyadu tusaaran ayey ku ciyaarayaan carruurtaas

Halkan waxaa yaalo waa kursi labo xabo midabadooduna cagaar

Meeshaan waxaa yaa labo kabood yahay madow guduud waxay saaran yihiin miis caddaan waana laba kabood

Baabuur aad u ween leh een sided lug baa Buurka midab kiisu waajale lugi hiisuna waa madow

Waa xafiis hool waxaa fadhiya saddex nin waxay wataan si wadad madow ah waxay ku fadhiyeen kuraas aada cad re iyo ka dambee wacdaan

Meeshan waxaa iga muuqda cagaf cagaf oo leh afar lugood midabkeedana waa jaalo

Meeshan waxaa iga muuqda gabdho wato aydhi kaaro iyo kuwo wax sawiranayo iyo kuwo oo kiyaalla wato